murusomero hari intebe n' amadirisha, amadirisha akaba yuguruye hariho n'umuco uriko uraca hakaba kandi yuguruye kugirango abanyeshure bashobore guhema neza baronke n' akayaga keza.